Izindawo emtholampilo lapho okuhlolwa khona abantu imikhuhlane ehlukeneyo. Lokhu kwenziwa ngokuqala benamathisele imitshina emncinyane engalweni ezabonisa ukumpompa kwegazi ibisisitsho ukuthi umuntu uyagula kumbe hatshi

Omongikazi bahlaba amajekiseni kubantwana abancinyane lapho omama babo beze labo emtholampilo lokhu kwenziwa ngezikhathi ezihleliweyo langamalanga afaneleyo lapho umntwana esanda kubelethwa.

Odokotela banikeza amajekiseni kubantu ukuze baphile ngcono. Lokhu kwenziwa nxa umuntu esehloliwe kwatholakala ukuba umkhuhlane awugulayo yiwuphi. Besebenikeza lokho okufaneleyo.

Abemtholampilo bahamba endaweni ezehlukeneyo benceda ikakhulu laba abangenelisiyo lokuhamba bayaba phakamisa bebafaka ezimoteni ezizagijima ziyebafikisa emtholampilo masinya.

Imikhankaso eyenziwa ngabezemtholampilo befundisa abantu ngokugeza izandla ukuba mele zigezwe ikakhulu phakathi kweminwe langemuva ukuze abantu bahlale behlambulukile.

Odokotela labomongikazi bagqoke okubavikela ukuthola umkhuhlane weCovid 19 lokhu kuyenza labo bahlale bephephile emikhuhlaneni ephangisa ukumemetheka njengalowu lokhu kwenziwa nguhulumende ngokubanika izembatho ezifaneleyo mahala

Odokotela banikeza abantu amajekiseni ukuze bahlale bevikelekile emikhuhlaneni. Lokhu kwenziwa ngesikhathi seCovid-19 ukuze abantu bathole ukuzivikela baphephe.

Indawo lapho abantwana abanakekelwa khona ezibhedlela ukuze bathole imith, amajekiseni kumbe amaphilisi angabancedisa ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane ikakhulu abasezingeni eliphansi bengakafiki iminyaka elitshumi.

Indawo lapho abantu abahlangana khona befundiswa ngokwezempilakahle lokhu kwenziwa sekudingakale abantu abalolwazi olungaphezulu ukuze bazofundisa omongikazi labodokotela ngemikhuhlane engabe isikhona kumbe ngalokho osokutholakale ukuba kuhlasela umphakathi.

Imigodi egejwa ibe isifakwa izikotsho ukuze abantu bathole amanzi ahlumbulukileyo njalo ibe seduze lemizi lokhu kwenzelwa ukuba kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane ebangelwa yingcekeza.

Indawo lapho abantu abathola khona amanzi ahlambukileyo awokunatha lokhu kwenziwa ngokufaka izimpompi ukuze amanzi asondele duze labantu bahlale behlanzekile njalo benathe amanzi ahlambukileyo.

Indawo lapho okukhiwa khona amanzi ahlambukileyo awokunatha. Lokhu kwenzelwa umphakathi ngokufaka izimpompi eduze labo ukuze basebenzise amanzi ahlambulukileyo.

Omongikazi banikeza amajekiseni kumalunga omphakathi abayabe behlaselwe yicovid 19 njalo bayabe begqoke okuvala amakhala ukuze labo bengawuthathi lowo mkhuhlane.

Izindawo ezehlukeneyo lapho okukhangelwa khona abantu ababulawa yimikhuhlane yengqondo. Lezi kungabe kuzindawo abathola khona imithi kumbe ukukhulumisana labantu abaqeqetshe kulezo zinto ukuze bazizwe ngcono.

Abantu abangezwa kahle begula imikhuhlane yengqondo bathola odokotela ababancedisayo ngokukhulumisana labo. Labo bebenza bezwe bengcono njalo benakekelwe kahle ngokukhulumisana ukuze labo batsho lokho okubahluphayo.

Odokotela bahlola abantwana abancinyane ukuze kwazakale imikhuhlane engabe isibahlasela lokhu kwenziwa ngokusebenzisa imitshina emincinyane ukuze bathole abantwana babulawa yini.

Izibhedlela lapha abantu abahamba khona ukuytshwa, Lokhu kuyatholakala loba emadolobheni, lokhu kuyenziwa lapho abantu abahamba khona ukuyathola khona usizo.

Imitshina esetshenziswa ukuhlola amehlo alabo abangaboni kahle lokhu kwenziwa ngabomongikazi labo dokotela abaqeqetshileyo abakwazi ukukhangela uhlupho olusemehlweni omuntu besebe mncedisa ngomuthi kumbe amajekiseni

Lapha yikho okutholakala khona amadokotela aqeqetshileyo lawa ayabe ebhadalwa imali eziphezulu, abafani lalaba abatholakala ezibhedlela zikahulumende. Lokhu bayabe bekwenza bevunyelwe ukuba bengalapha abantu abazazibhadalela

Odokotela abaqeqetshileyo endaweni ezehlukeneyo ukuze bazi imkhuhlane engabe ihlasela abantu. Bayahamba bekhankasa endaweni ezehlukeneyo ikakhulu emakhaya ukuze abantu bathole usizo olubafaneleyo lapho sebegula

zindawo lapho okutholakala khona usizo ngokwezempikahle zihla zihlanzekile kulendawo zokugezela izandla njalo kulendawo lapho okuhlanganelwa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo ukuze abantu baziswe njalo baphile ngcono

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo engabonakali ngelihlo lenyama lokhu kutholakala ezibhedlela eziphakemeyo njalo kwenziwa ngabodokotela abaqeqetshileyo.

Lapho okutholakala khona ulwazi ngokwezempilakahle. Lokhu kwenziwa ngamaqembu akhangele umhlaba wonke, lapho abakhangela khona izindawo emazweni ahlukeneyo abadinga usizo besebebanikeza amaphetshana okuba abantu bengaphila kanjani.

Amaphepha afakwa emidulini ayabe emumethe izifundo kulabo abafisa ukwazi ngokweze mpilakahle lokhu kuyafakwa ezikolo, ezinkonzweni kumbe ezinkundleni zebhola

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ngama Dokotela ukukhangela lokhu okungabonakaliyo ngelihlo lenyama. Lokhu kuyasondeza ulutho eduzane ukuze kubonakale kucubunguleke kakuhle.

Lapho okutholakala khona usizo ngokwezempilakahle lezindawo ezibhadalelwayo ukuze umuntu athole odokotela abafundileyo baqheqhetsha kuleyo ndawo engabe imhlupha.

kulapho okutholakala khona usizo ngokwezempilakahle lapha kungaba kusezibhedlela njalo kumbe emakilinika lokhu kuyabe kusenzelwa abantu ukuze benelise ukufika bathole usizo ngesikhathi esifaneleyo

imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle bangafaka amabhakane endaweni ezifaneleyo ezinjengezibhedlela kumbe amakilinika lokhu bakwenzela ukuba lab abenelisayo bazibalele bathole usizo

Izibhedlela ezinkulu ezakhiwa nguHulumende ukuze umphakathi uthole usizo ngokwezempilakahle lapha kuyabe kwelatshwa imikhuhlane eminengi njalo kulamadokotela amanengi aqhatshwe nguHulumende.

Indawo lapho okuthengiswa khona kumbe okugcinwa khona imithi ehlukahlukeneyo .Leyi ingabe ilindele ukuthengiswa kumbe kuyileyo enikezwa abantu mahala ezibhedlela ezinkulu lapho umuntu sokutholakele ukuba udinga ukuphila .

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola kokupompa igazi emzimbeni womuntu. Leyi iyafakwa engalweni ukuze kwazakale ukuba igazi lakhe ligijima okungakanani, njalo lona kumele libe ligijima okunganani.

Odokotela abaqeqetshileyo ezifundweni ezifundweni ezehlukeneyo bayelapha izakhamizi bebonisana njalo labo ukuzelabo abancani abasanda kungena babekwazi ukubakwenziwa njani

Izindawo ezibhedlela lapho okuvulwa khona abantu ngaphakathi ukuze bancediswe bathungwe kakuhle bazizwe sebengcono. Lokhu kwenziwa ngabo dokotela abaqeqetshileyo kulezo zinto.

Indawo lapho okuvulwa khona abantu ngaphakathi ukuze kulungiswe lokhu okungabe kungahlalanga kuhle lokhu kwenziwa ngabodokotela belabomongikazi abaqeqetshileyo ukuze umuntu azizwe ngcono

Lapho okuvulwa khona umuntu ngaphakathi kusenziwa ngabodokotela abaqeqetshileyo lokhu sokungabe kusenzelwa ukuba umuntu kuhlaliswe kahle izimo zakhe okungabe kufana lokuthi amathumbu abuhlungu sebewavula bewalungise bewathunge njalo.

Omongikazi bahlola abantu abangezwa kahle besebenzisa imitshina yakulezi insuku enamathiselwa engalweni ukuze ibone ukupompa kwegazi besebesibakwazi ukuba umuntu uphilile kumbe engabe ebulawa yini

Omongikazi banikeza izakhamizi ulwazi ngalokhu okungabe kubahlasele. Lokhu kwenziwa ngasensitha ukuze abanye bangabikwazi ukuthi umuntu ubulawa yini.

Imitshina yakulezi insuku ehlola ukupompa kwegazi iyanamathiselwa engalweni ukuze ikhangele ukuba igazi lipompa ngesilinganiso esifaneleyo kumbe hatshi njalo lokhu kwenza abantu benelise ukuthola imikhuhlane masinya engabe ihlasele abantu

izindawo lapho okwenziwa khona ukuphenya ngemikhuhlane engabe isihlasele abantu lokhu kungenziwa ngokuhlola abantu kumbe ukubabuza bebhala phansi ukuba khathesi bazizwa njani kumbe bacabangela ukuba bengabe behlaselwa kuyini

Umtshina esetshenziswa ukuhlola amehlo abantu ukuze bathole usizo lokhu kwenziwa ngabodokotela abaqeqetshileyo kulezo izindawo njalo bayenelisa ukubona ukuba incinga iyabe ingaphi ukuze umuntu ancediswe

Abezemtholampilo bayancedisa ngokukhulumisana labantu abangezwakahle ikakhulu abasebekhulile. Ukuxoxisana labo kubenza bazizwe ngcono njalo labo benelise ukukhuluma izinkinga abangabe behlangana lazo.

Izindawo lapho okunakekelwa khona abagulayo kuyabe kulemibheda lendawo zokwelaphela abantu efuqekayo ukuze basondele lapho abangavulwa khona ingaphakathi yabo besebekhangela ukuthi babulawa yini.

Imitshina esetshenziswa ukukhangela imikhuhlane engabe ihlasela abantu yona imikhuhlane yakhona ingengajwayelekanga, lokhu kwenziwa ngokuhlola igazi, izikhwehlela, inwele kumbe amagingqo omuntu.

Izigqoko ezisetshenziswa ngabodokotela lapho besiyakhangela abantu abagulayo, lokhu sekungaba ngokugqokwa ekhanda, okuvala imilomo kumbe amakhala kumbe okugqokwa ezandleni kumbe i"plastic"egqokwa umzimba wonke.

Imitshina yakulezinsuku ehlola imikhuhlane ehlukeneyo. Leyi itholakala endaweni ezilungiselelwe lokhu. Iyasebenza amathe, igazi, iziginqo, kumbe inwele zomuntu ukuze kutholakale umkhuhlane.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo ngokuseduze. Lemikhuhlane ingatholakala ngokuhlola izinto ezifana legazi, umthambiso ,iziginqo kumbe amathe omuntu.

Izindawo ezilungiswe kakahle ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo lapha kungabe kubuya izinto ezifana legazi amathe izikhwehlela kumbe amaginqo ukuze kuzokhangelelwa ngokuseduze besokutholakala ukuba umuntu ubulawa yini.

Abantu bafundiswa ngokuziphatha kahle lokuzingcina lapho sebezithwele leyimikhankaso iyenziwa loba kulabo baba ukuze bazi ukuba banekekela kanjani omama abazithweleyo

Odokotela labomongikazi bahlola abantwana abancane abasezingeni elingaphansi kweminyaka emihlanu. Bayabanikeza amajekiseni kumbe amaphilisi lapho betholakala behlaselwe yimikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi lamaphilisi okufakwa phakathi kwamabhokisi amancane ukuze kuhlale kuvikelekile kungahlaselwa yisimo sezulu, kumbe umumo ongafana lelanga, kumbe ukugodola kakhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi amaphilisi la asebenze ngendlela efaneleyo.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukugwegwa ingcekeza esendlebeni, kumbe engabe ingene emakhaleni omuntu. Lokhu kwenziwa ngabodokotela, kumbe omongikazi, abalolwazi.

Imitshina esetshenziswa ukuhlola igazi izikwehlela kumbe amaginqo abantu ukuze kubonakale ukuba umkhuhlane obulala umuntu yiwuphi njalo engancediswa kanjani

Indawo lapho okwenzelwa khona ukuvulwa kwangaphakathi komuntu ukuze kulungiswe lokho okungabe kungahlalanga kahle okwenza azwe ubuhlungu lokho kwenziwa ezibhedlela ezinkulu kumbe kulezo ezibhadalelwa imali.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukukhipha ingcekeza phakathi kwendlebe iyafakwa phakathi ukuze iyehotsha ingcekeza yonke ukuze umuntu azwe ngcono lokhu kwenziwa ngabodokotela abalolwazi.

Imitshina esetshenziswa ukukhangela izinto ezingeke zibinokale ngelihlo lenyama okungabe kufanana la zimpethu ezincane ezingabonakaliyo ngelihlo lenyama kuyasetshenziswa yona ukuze kubukeke sengathi kusondele eduze.

Igazi elithathwayo lifakwe emambodleleni amancinyane, liyasetshenziswa lapho kudingwa kumbe kuhlolwa imikhuhlane engabe ihlasele abantu ukuze bathole usizo olungcono.

Imitshina yakulezi insuku eyokuhlola isifuba simuntu lokhu kwenziwa nxa emenza ahlale elokukhwehlela kumbe lapho elimele endaweni efana laleyo ukuze babone ukubana uncediswa kanjani

Inqola ezincinyane ezisetshenziswa emtholampilo ngabantu abangenelisiyo ukuzihambela. Kumbe abadala asebegugile .Lokhu kubenza benelise ukuhamba hamba ikakhulu endaweni eziseduze.

Izigelo ezisetshenziswa emthola mpilo ukuvula umuntu ngaphakathi ebesethungwa lezi ziyabe zibukhali kakhulu ukuze ziphangise lapho ezisika khona ukuvula umuntu

Imibheda esetshenziswa ukufuqa labo asebengezwa kahle kakhulu. Abangenelisiyo ukuzihambela ngenyawo zabo ,lapha omongikazi bayenelisa ukuba behambe bemelapha umuntu ngendlela ukuze afike esezizwa ngcono.

Imtshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola abantu ababulawa yimikhuhlane ehlukeneyo lokhu kwenziwa ezibhedlela eziphezulu njalo ezibhadalisa imali ezinkulu ukuze kwazakale ukuba umuntu ubulawa yini.

Imitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane ehlasela abantu kulenzi insuku leyi mitshina isebenza ngokukhangelela eduzane lokhu ongabe kubulawa kumbe kuguliwa ngumuntu.

Imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ukuhlola labo ababulawa ngamehlo. Lokho kwenziwa ngokufaka umuntu amehlo akhe kumabonakude ukuze kubonakale ukuthi inkinga ingabe ingaphi ikakhulu ngaphakathi kwawo.

Imitshina esetshenziswa ukutshekha isisindo somuntu ukuba angabe ezimuke okungakanani kumbe usecakile, lokhu kwenzelwa ukuze umuntu aziwe ukunikezwa ulwazi lokuba angathola njani umzimba oyiwo ofunakalayo

Izigujana ezincinyane ezisetshenziswa ukugcina lokho okungabe kulindele ukuhlolwa. Sekungabe kuligazi, kungamathe, kuyizikhwehlela kumbe amagingqo. Lokhu kulemikhukhane ongaziwayo ukuthi yini amadokotela efuna ukuphenya.

Umtshina wakulezinsuku esetshenziswa ukubona imikhuhlane engabe ihlasele abantu lokhu kungeziwa ezibhedlela kumbe ezindaweni lapho okubhadalelwa khona izimali eziphakemeyo kancane.

Isitulo esisetshenziswa emtholampilo ukuze kwelatshwe umuntu uyafika ahlale besesibonisa ingaphakathi yakhe njalo siyafuqeka ukuze athwaleke nxa engaso engodinga usizo masinyane masinya.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukubangula lapho umuntu kulento ephakathi sokungabe kusenyameni sokumele ikhutshwe lokhu kuyayenza incwebe kangcono kulokusebenzisa isandla.

Ezihlukeneyo ezisetshenziswa emtholampilo ngabodokotela kumbe omongikazi lapho bevula umuntu okumele alungiswe amathambo kumbe inyama. Lokhu kwenzelwa ukuze kuhlaliseke kahle besokubiselwa njalo.

Imtshina esetshenziswa ezibhedlela okukhangela imkhuhlane ehlukehlukeneyo lokhu kwenziwa kakhulu lapha endaweni ezibhadelelwayo ukuze abantu bekwazi ukuthi babulawa yini sokwenziwe uphenyo oluzaveza lokhu.

Amaphilisi ahlukeneyo afakwa emaphetshaneni azayenza kuvikeleke ukuba anganethwa lizulu angatshiswa lilanga kumbe ahlaselwe yikuqanda lokhu kwenzelwa ukuze amaphilisi ahlale esebenza ngokufaneleyo

imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukulungisa kumbe ukuhlanza indawo zangasese ezifana le zambuzi lokhu kwenziwa ukubana impukane zinga sondeli ezinga hlasela umphakathi besekumemetheka imikhuhlane

Indawo lapho okugcinwa khona imithi yakulezi insuku, iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi kumbe izimbodlela kumbe amaphepha azayenza ihlale igcinakale kangcono beseyithengiselwa labo ababuya bezodinga usizo.

Imithi esetshenziswa ukuzihlamba amazinyo, lokho kwenziwa ngokuhlambulula kumbe ukuyisebenzisa lapho umuntu exubha njalo iyabakhona ehlafunekayo efanana lenhlaka ukuze amazinyo ehlale ehlambulukile

Kulomuthi kulezinsuku osetshenziswa ngabakhwehlelayo leyomithi itatholakala ezitolo kumbe ezindaweni lapho okuthengiswa khona imithi ungathengwa yiloba ngubani ozizwa ekhwehlela iyabe ibhaliwe lesilinganiso ukuba uthatha onganani

esetshenziswa kulezinsuku ukunikeza labo abakhwehlelayo kumbe abalemikhuhlane yesifuba lokhu kuyayenza uphepha lwehle kumbe umuntu ezizwe esekhwehlela ncono lapho esethe wahlaselwa yikugodola njalo kuyayehlisa labo abahlaselwa yikukhwehlela

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwehlisa ukukhwehlela kulabo abelemkhuhlane yesifuba kumbe uphepha, iyabe ibhaliwe ukuba kunathwa okungakanani. Lo uyabe eyimithi ebuya ingamanzi.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwelapha isifuba kumbe ukukhwehlela. Limithi iyatholakala ezindaweni okuthengiswa khona imithi. Yiloba umuntu engayanga ezibhedlela ezinkulu uyakhona ukuwuthengiselwa.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukufaka emakhaleni ukuze umuntu azizwe ngcono ikakhulu labo abahlaselwa yikukhwehlela kumbe ukuthimula okungapheliyo. Bangayifaka limithi kuyehla bazizwe ngcono.

Amaphilisi akulezinsuku asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ayabe efakwe phakathi kwamaphetshana amancinyane njalo lamaphepha aqinile ukuze angenwa ngamanzi kumbe angatshiswa lilanga.

Imithi eyenziwa ngezihlahla kusetshenziswa amahlamvu eyelapha uphepha, isifuba kumbe ukukhwehlela leyi iyathengiswa ezindaweni ezehlukeneyo ingadingakali amaphepha.

Umuthi osetshenziswa ukugcoba lapha okubuhlungu khona lokhu kungenziwa yikuthi umuntu ugumukile kumbe atshayeke kakubi kube sokudingeka ukuthi umuntu ahlikihle lomuthi uyasetshenziswa kulokhu

Amapilisi afakwa phakathi kwezibhodlwana ukuze agcinekale kahle. Njalimo ayathenguwas entolamphilo kumbe kuzindawo ezivumelekileyo ukuthi zithengise. Lawo ngolapha izinto ezihlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu ubuye ngencwadi ethini.

Indawo lapho abantu abathola khona usizo ngokwezempilakahle lokhu kungeziwa ngokufaka izimota kumbe amatende endaweni ezehlukeneyo ukuze abantu basondele kubeseduzelabo bathole uncedo eduze.

Izindawo lapho okuhlanganiswa khona umphakathi befundiswa ngemikhuhlane yengqondo ehlasela abantu. Lokhu benzela ukuze labo abagulayo banakekelwe kahle njalo bengabafakeli khatshana ukuze bazizwe sebengathi balahlekelwe .

ODokotela kumbe oMongikazi bayadlala labantwana lapho bebancedisa ukuba bathole amajekiseni besenelisa lokubahlola njalo. Lokhu bakwenzela ukuze bazizwe bengahlukunyezwanga njalo bekhangelwe benakekelwe kakahle.

Izindawo lapho okutholakala khona izindlu zokuziphumuza, lokhu kwenziwa kakhulu emaphandleni lapho abantu abangatholi khona izambuzi. Lezi ziyahamba zifakwa indawo ezehlukeneyo ukuze umuntu wonke azizwe esithekile njalo eziphumuza enaweni ehlanzekileyo.

Abaqeqetshileyo kwezempilakahle bahamba besenza imikhankaso kubantu ukuze bazi ukuba imikhuhlane esihlasele abantu yiyiphi ,njalo bengazivikela ngokwenzani kumbe baziphilise njani ukuze bengahlaselwa yileyi mikhuhlane

Odokotela banika abantwana amajekiseni lokhu kujwayeleke kakhulu abantwana abangakafiki iminyaka emihlanu ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane engafana le ndingindi.

Abezempilakahle bahamba besenza imikhankaso emaphandleni ukuze abantu bathole ulwazi ngemikhuhlane engabe ihlasela abantu. Lokhu kwenziwa ikakhulu emaphandleni lapha abantu abanengi abangenelisi khona ukuzibalela kumbe ukubona kumabona kude

Izindawo lapho okuhlola khona abantwana abasezingeni eliphansi imikhuhlane eyehlukeneyo engaba ifana lendingindi lokhu kwenzelwa ukuze abantwana behlale bephilile bezizwa ngcono.

Omongikazi bafundisa omama abaqeda kubeletha ukuba umntwana unakekelwa kanjani ikakhulu ngesikhathi sokumunyisa. Bayabe betshengisa bethwele abantu abayenzwe ngamaphepha ukuze babonise labo okumele bafunde.

Indawo lapho okuhlolwa khona abantwana abancane imikhuhlane ehlukeneyo lokhu kwenziwa ngabodokotela labomongikazi abaqeqetshileyo bayabe bekhangela ukuba ezingeni labo imikhuhlane eminengi ebahlaselayo yiphi ukuze bebancedise ngamaphilisi ngemithi kumbe amajekiseni.

Imikhankaso ehlukeneyo nge COVID-19 iyabe isenziwa endaweni ezihlukeneyo, izifana lasemakilinika , ezinkonzweni , ikanti ke lasezikolweni. Lokhu kuyenzelwa ukuba abantu behlale bezivikele.

Omongikazi banikeza amajekiseni ebantwaneni ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane. Lokhu kwenziwa kakhulu ebantwaneni abangakafiki iminyaka emihlanu ukuze bahlale bevikelekile.

Abantwana abasezingeni eliphansi bayadlala lalabo ababancedisa ngokwezempilakahle ukuze bahlale bephilile emizimbeni lokhu bangakwenza bebodwa ukuze bahlale bezizwa bephilile.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle befundisa izakhamizi ngendlela abangaziphatha ngayo ngcono ukuze benakekele abantwana lalabo asebegugile. Bayabe bephiwa amaphetshana abangawabala kumbe bebuza ubuso ngobuso.

Abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bayadlala lababalisi babo ngesikhathi sokuphumula emabhukwini kumbe ezindlini zabo zokundela lokhu kuyenziwa ukuze baphumuze ingqondo njalo ukuthi nxa sebebuyela benze ngcono

Omongikazi bahlola abantwana abancane besebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuze bazi ukuba inkinga iyabe ingaphi bayabe bekhangele kumabona kude oxhumane laleyi mitshina ukuze kubonakale ngaphakathi yomuntu.

Izindawo lapho okuthengiswa khona imithi lokhu kwenziwa nguhulumende evumela abantu abathile ukuba bengathengisela umphakathi imithi ethile ukuze abantu bathole usizo mansinya

Odokotela banikeza abantwana imithi ethontiselwa emilonyeni ukuze bavikeleke emikhuhlaneni engabe isihlasele abantu lokhu kwenziwa kakhulu ebantwaneni abangaphansi kweminyaka emihlanu

Imitshina esetshenziswa ukuhlola abantu imikhuhlane engabe ibahlasele endlebeni kumbe amehlo kumbe ingqondo , le imitshina isetshenziswa ngodokotela abaqeqetshileyo

Odokotela abamazinyo bayahlola abantu imikhuhlane engabe ihlukene besebeba xwayisa ukuba bengaphila njani ukuze bengezwa buhlungu kumbe bengakhumuki amazinyo.

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina yakulezinsuku ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo le mikhuhlane kungenzeka itholakala ngaphakathi komuntu njalo ayibonakali ngelihlo lenyama besebesebenzisa ke lemitshina

Indawo lapho okuhlolwa khona imkhuhlane ye COVID-19. Lokhu kwenziwa ngokufaka utshinda emakhaleni ukuze kukhangelwe ngokwemitshina ukuze kubonakale ukuba umuntu engabe elawo lowu mkhuhlane kumbe hatshi.

Amaphilisi asetshenziswayo ukuvikela imikhuhlane eminengi. Lawa ayabe ephiwa ngabomongikazi labodokotela kulabo abangabe bebonisa ukuthi kabezwa kuhle emizimbeni.

Amaphilisi afakwa phakathi kwamabhokisi amancane ukuze athengiselwe labo abangabe bewadinga. Lawa maphilisi angatholakala ezindaweni ezivunyelwe nguhulumende ukuba zingathengisela abantu.

Amabhokisi amancinyane asetshenziswa ukufaka amaphilisi kumbe imithi ukuze ihlale igcinakale kahle ingahlaselwa lilanga, ngamanzi kumbe ukutshisa ukuze isebenze kahle kulabo abawadingayo.

Amaphilisi afakwa phakathi kwamabhokisi amancane abe esethengiswela abantu ayabe ebhaliwe ukuba asebenza isikhathi esingakanani kungadlula leso sikhathi kuyabe sekumele alahlwe.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku efana lamaphilisi lamajekiseni ukuze abantu bathole usizo loba bengayanga ezibhedlela ezinkulu.

Indawo lapho okuthengwa khona imithi yakulezi insuku, lapho okugcinwa khona imithi ehlukehlukeneyo iyabe ithengiselwa labo abasuka ezibhedlela ezinkulu ukuze bathole usizo olungcono ukwedlula lapha abayabe behambe khona.

Amabhokisana amancane lapho okufakwa khona imithi ehlukahlukeneyo ukuze ingahlaselwa lilanga, lizulu, kumbe ukutshisa. Lokhu kwenziwa ukuze ahlale amaphilisi la esebenza ngokufaneleyo.

Lapho okuthengiswa khona imithi ikakhulu eyokukhwehlela kumbe. ukuncedisa labo abangabe lento ezitshiyeneyo ezibahlasela kakhulu amazinyo kumbe indlebe. Lokhu kuyabe kulabodokotela abaqeqetshileyo ukuze bebancedise ngcono

Imithi ehlukeneyo esetshenziswa ukuthengisela abantu abangezwa kahle, laba bengaba ngabantu abavela emtholampilo ephakemeyo bethwele amaphepha atshengisa ukuba kufanele basebenzise leyo mithi.

ezibhedlela lapha abantu abathola khona usizo kuyabhalwa ibizo lendawo ukuze abantu babekwazi ukuba bangathola uncedo kuziphi izihlelo kumbe izindawo ezibahluphayo kuyabe kubhalwe ngesilungu kanye lolimi olusebenziswa ngumphakathi

Izindawo lapho okutholakala khona imithi ethengiswayo lezizindawo ziyabe zivunyelwe nguhulumende ukuba zingathengisa imithi ethile ukuze abantu bathole usizo masinyani bengayanga ezibhedlela ezinkulu

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi. Laba abayithengisayo, bayabe bevunyelwe nguhulumende. Lemithi abayithengisayo, lamaphilisi, iyabe ibhaliwe. Ukuze bengathengiseli abantu imithi engayisiyo.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi. Lokhu kuthengiselwa abavela ezibhedlela ezinkulu kumbe abahambe kumadokotela, babuya lamaphetshana asetshenziswayo ukukhangela ukuba kufanele banikezwe yiphi imithi.

Amaphilizi afakwa phakathi kwamabhokisi atholakala emtholampilo kumbe athengiswa lapho okuvumbuluke khona ukuba bangathengisa. Lawa amaphilizi ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo kuya ngokuthi umuntu ubuye lencwadi ethi kaphiwe waphi.

Lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi nsuku, lokhu kwenziwa ngamadokotela ayabe ethole izincwadi ezivela emuntwini ovela ezibhedlela ezinkulu ukuze kwaziwe ukuba angaphiwa waphi amaphilizi kumbe umuthi.

Odokotela labo mongikazi abaqeqetshileyo bayahamba bekhankasa endaweni ezitshiyeneyo ngemikhuhlane engabe sihlasele abantu bebafundisa njalo ukubabengazivikela kanjani ukuze bengayi tholi.

Izindawo lapho okwenziwa khona imikhankaso ngabezempilakahle bebonisa izakhamizi njalo bexoxisana labo ubuso ngobuso ukuba bengazivikela kanjani emikhuhlaneni engabe isihlasele abantu.

imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle behamba endaweni ezehlukeneyo ukuze bazise abantu ngemikhuhlane engabe isibhahile endaweni ezehlukeneyo lokhu kwenzelwa ukuze abantu bazivikele njalo bathole usizo olufaneleyo nxa sokuthekwenzeka

Abezempilakahle bahamba bekhankasa endaweni ezehlukeneyo ngemikhuhlane engabe isimemethekile .Lokhu kwenzelwa ukuze abantu behlale besazi ukuba bengazivikela ngani njalo kanjani ukuze bahlale bephephile .

Izindawo lapho abantu abahlanganela khona nxa kulemikhankaso ehambelana lokwezempilakahle. Laba bayabizwa ngosobhuku ukuze behlanganyele labomongikazi labodokotela abazabaxwayiswa ukuba b angaphila njani, bazivikele kanjani.

Izindawo lapho okuhlanganela khona abantu befundiswa ngemikhuhlane engabe isihlasele abantu lokhu kuba ngumkhankaso owenziwa yizibhedlela besebenzisana lezinduna kumbe lalabo abakhangele abantu emphakathini.

Umkhankaso oyenziwa emphakathini benikeza ulwazi kubantu jikelele ngemikhuhlane engabe isimamathekile endaweni ethile ukuze abantu bazi ukuba bazivikela kanjani.

Izindawo lapho abantu abafundiswa khona ngokuhlanganela ecansini ukuze kube labantwana. Lapho kuyadundiswa ngendlela omama abangavikela ngayo ukuzithwala labo baba bazi ukuba bangancedisa njani kuleyi indima.

Omama abazithweleyo, badinga usizo emthola mpilo. Lapho ababahlola khona izisu, ukuze babone ukuba abantwana bahleli kahle yini esiswini, njalo kungabe kuswelekani ukuze baphile ngcono.

Omama abazithweleyo bayahamba emthola mpilo bayancediswa ngabodokotela ukuhlola umntwana osesiswini ukuba uhleli kahle udla kahle uthola igazi eleneleyo yini kwenziwa njalo ukuba baphiwe amaphilisi okubancedisa.

Omama bafundiswe ukunakekela abantwana lapho sebebelethile. Lokhu kwenziwe ngokufundisa lapho bezithwele kumbe beqeda kubeletha besanakekela abantwana abancinyane.

Odokotela labomongikazi bahlola abantwana abancani, abangaphansi kwezinga leminyaka emihlanu. Bayabe bekhangela imikhuhlane ehlukeneyo, esingafanana lendingindi, kumbe ukuwa. Lokhu kwenziwa ukuze ivikelwe masinya.

Imitshina yakulezi insuku ehlola omama ukuthi bazithwele kumbe hatshi. Kwenziwa ngokufaja umthambiso. Besekufaka imizila embili nxa ezithwele, kodwa nxa engazithwakanga. Kuyafaka umzila owodwa.

Kwezemtholampilo labomongikazi kanye labodokotela bafundisa izakhamizi ngendlela zokuzivika ukuzithwala okungacatshangelwanga kakuhle. Lokhu kungenziwa ngezinto ezifakwa phakathi kwesibeletho kumbe amajekiseni

Izindawo lapho okuhlolwa khona abantu ingaphakathi yonke, lapho kulemibheda umuntu alala khona abesefakwa phakathi kwemitshina yakulezi insuku, ukuze bekhangele konke okungabe kuyinkinga emzimbeni wakhe.

Imithi eminçinyane efakwa phakathi kwamatshubhu kumbe kwamaphepha ukuze abantu behlale bephephile njalo iyasetshenziswa ukuhlikihlela esikhumbeni ukuze igazi ligijime ngcono.

indawo lapho abantu abenza ezemidlalo abathola khona ukwelula amathambo kube lalabo abaqeqetshileyo ukubancedisa kulokhu kusetshenziswa izinsimbi ezingabe zilesisindo esifanele leyo imidlalo

Izimota ezisetshenziswa yilabo abangenelesiyo ukuhamba laba sebengabe ngabantu abagogekileyo kumbe abagula kakhulu besebethi nxa sebesiya ezibhedlela basebenzise lezi zinqolanyana

Imitshina yakulezinsuku ehlola umuntu umzimba wonke uyalala phezu kwembheda abesefakwa phakathi kwemitshina Ehamba ikhangela umzimba wonke jikelele ukuba kukhona okungabe kungahlalangakahle yini

Imibheda imincinyane esetshenziswa ukuthwala umuntu oselimele kakhulu engasayenelisi ukuzihambela ngenyawo leyi itholakala kakhulu enkundleni zebhola kumbe lapho okulemidlalo engalimaza abantu

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo esingabe ifanana labotshukela kumbe ukukhwela kokuphampa kwegazi. Lokhu kwenziwa ezibhedlela.

Odokotela abasebenzisa imitshina yakulezi insuku okuthiwa ngamakhompiyutha, bayafundiswa ukuthi bangayisebenzisa kanjani endaweni yezempilakahle ukuze kutholakale usizo masinya.

Izindawo lapho ukutholakala khona odokotela. Laba bayabe bengabafunde indawo ethile, njalo bayabe belezikathi lapho abatholakala ngazo ukuze umuntu akhulumisane labo.

Ibhakane elibonisa izinto ezisetshenziswa kulezi insuku ezibhedlela okufana lemitshina ekhangela ukuba umzimba womuntu utshisa okunganani, udinga itshukela enganani njalo lokutshaya kwemithambo.

Imithi esetshenziswa ngabantu ethathwa olwandle. Lokhu kwenziwa ngabantu abaziyo ukuba kulamatshe lamasawudo asetshenziswayo ukufaka phakathi kwawo ukuze abantu bageze ngakho bazizwe sebengcono.

Amahlamvu asetshenziswa ukunatha njenge tiye, lawa ayafakwa phakathi kwamanzi axhwathiswe. Besekusiba lemisobho eyiyo enathwayo njengetiye ukuze umuntu azizwe ngcono, leyi kwakuyimithi yesemandulo.

Amafutha agcotsha emizibheni lawa ayeziwe kusetsheziswa zezintu ezingabe zitholakala ngokugebha phansi kumbe ngamahlavu kumbe amaxolo lokhu kuya ncedisa ikakhulu abalemi khuhlane yesikhupha

Itiye eyenziwa ngelemoni lolufaka uluju ukuze ibe ngumuthi oyelapha isifuba kumbe ukukhwehlela. Lokhu kwakusenzakala emandulo ikanti ke lamanje lokhe kusasebenza.

Imithi yesintu egoqelwa emaphepheni aqinileyo ukuze ingamoshakali .Lokhu kwenziwa ikakhulu nxa imithi leyi kumele iye endaweni ezikhatshana lapho ezabe izasebenza khona.

Izinto ezehlukeneyo ezenziwa ngokuhlanganisa imithi yesintu engafanana lenhlaba kumbe ichena ukuze umzimba womuntu uhlale uhlanzekile njalo ubutshelezi lokhu sokungenziwa kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku

Imithi yesintu efakwa phakathi kwamanzi yenziwe itiye umuntu abe esenatha. Lokhu kungaba ngamahlamvu, kungabangamaxolo kumbe impande zesihlahla kwenziwa ngabantu abalolwazi abangafana lenyanga kumbe izangoma.

Okugejwa khona imithi yesintu, kwakulezindawo emandulo okwakwaziwa ukuba kutholakala khona imithi engayenziwa, engagejwa ngokwesintu kumbe kusetshenziswa amaxolo kumbe amahlamvu ayo.

Izihlahla ezincinyane ezisetshenziswa ukwenza imithi lezi yizihlahla zalezinsuku ezifanana le rosemary le peppermint lokhu kuyasetshenziswa ukufutha kulabo abahlaselwe luphepha kumbe yisifuba.

Imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo kulezinsuku iyathengiswa, lemithi ingatholakala ingamaxolo ingabantwana besihlahla ingamahlamvu kumbe impande.

ichena yisihlahla esincinyane esitholakala phansi asikhuli sona sibeside sisetshenziwa ukwenza amafutha okugcoba umzimba kumbe uknathisa izifuyo ukuze zivikeleke emikhuhlaneni efanana lenyongo

Amahlamvu ethanga ayasentshenziswa ukuba abengumuthi kumbe Abe yisitshebo lokhu kwenziwa ngokuwahluba abesexhwathiswa sefakwa amafutha lesawudo ukuze Abe yisintshebo esingumuthi